Ame hatsotso aɖewo le akaɖi ŋudɔ wɔm le teƒe aɖe alo wo le gakpo ŋudɔ wɔm le teƒe aɖe si nye woƒe dɔwɔƒe.

Afi sia nye afi si afɔku aɖe dzɔ le eye nuwo katã wokaka ɖe teƒea basa ke eka kple enu bubu aɖewo nɔ dzedzem le teƒea.

ŋu aɖewo kpɔ afɔku le mɔ dzi, ke ame ame aɖewo tɔ ɖe I ma le nukpɔm, ŋuawo ƒe afi aɖewo kaka

Ɖevi aɖewo le mmm ƒo nu le tɔ me kple woƒe nuwo yina ɖe aƒeme.

Ɖevi aɖe nɔ kɔ ɖim kple eƒe kɔɖinuwo abe ŋu eye womlɔ anyigba henɔ nuawo kpɔm ɖa.

Ame hatsotso aɖewo do awu he wodona le vuvɔ me hekɔ spika ɖe asi nɔ nu ƒom na ameawo eye ame ɖewo kɔ fon ɖe asi nɔ foto tsom.

Nuɖuɖu sia nye watsɛ kple atadi kpakple spagehti kple koklozi, kabadzi kple sabala kpakple abladzo.

Ame aɖewo de dzonu kple alɔnugɛ ɖe asi kple kɔ eye wonɔ nu ɖe nu abe kplɔ̃ ke wolé alɔ na wonuiwo hedoe ɖe dzi le dziɖuɖu me.

Ɖevi hatsotso aɖewo nɔ sukuxɔme eye yevu nyɔnu aɖe nɔ xɔame kpli wo wɔ asi abe ɖe wo le gbe dom ɖa ene alo le akpe dam na wo.

Ŋutsu aɖe kple nyɔnu ɖevi hatsotso aɖewo le dɔ aɖe wɔm ke enɔ ɖevia wo fiam, ɖevia ɖe hã kɔ nutanu ɖe asi eye wonɔ ŋutsua kpɔm.

Amehatsotso aɖewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe afi si wodzrɔ̃na nya alo kuna nyame le ke ame aɖewo bɔbɔnɔ anyi eye ame ɖewo nɔ zɔzɔm nɔ nya biam ame susuewo.

Nyɔnuvi ɖetugbe aɖewo ta avɔ, do afɔkpa eye wode dzonu ɖe kɔ eye wolé nu aɖewo ɖe ta le agba me.

Ame hatsotso aɖe siwo do awu ɖeka ŋugbi enɔ dɔ wɔm le gakpo aɖewo ŋu le afi ma. Ɖeka bɔbɔ eye ɖeka tsitre henɔ dɔ wɔm le gakpoawo nu.

Afɔku aɖe dzɔ le afi sia, kea me aɖewo nɔ nyɔnua kpɔm wòle evia ɖe asi eye ame ɖewo tsɛ nɔ moto dom teƒea. Ke sukuvi aɖewo hã nɔ afi ma nɔ moto dom…

Nyɔnu aɖe nɔ dziƒoxɔ aɖe me eye wònɔ nu ŋlɔm ɖe eƒe kɔmputa dzi eye ʋu aɖewo nɔ zɔzɔm le ʋumɔdzi le dziƒoxɔa ƒe anyigba

Ame hatsotso aɖewo le xɔtame le xɔ gbam alo le akaɖi dem le xɔtame.

Ame hatsotso aɖewo nɔ kplɔ gbɔ eye wode sɔ dzi ame ɖeka nɔ megbe ne sɔa nɔ eku eye ame ɖeka hã nɔ ŋgɔgbe nɔ esɔa hem.

Ame hatsotso aɖewo tɔ ɖe teƒe ɖeka, wodo awu ɖeka nugbee eye wo nɔewo, wo nɔewo kpɔm.

Ŋuwo kple aƒe aɖewo kpɔ afɔku alo dzo bi aƒewo le ŋumɔto eye wo, eye wo ƒoƒui ɖe teƒe ɖeka.

Ɖevi aɖewo le teƒe aɖe eye teƒea ƒoɖi nɔ basa ke eviawo nɔ teƒea nɔ efi mia kpɔm duu.

Ŋutsu aɖe nɔ dɔ wɔm le sola lati ŋu le aƒeme ke ekɔ batri aɖewo da ɖe afi ma.

Ame hatsotso aɖewo le nu ɖum le nuɖugba aɖe me hele nu ƒom. Wotɔ ɖe anyi nɔ nu ƒom abe wole…ene.

Nyɔnu aɖewo kple viawo le agble me le seƒoƒo hom ɖe nu aɖe me aloe le nu fiawo tso seƒoƒo ŋu le seƒoƒogbleme.

Ame hatsotso aɖewo le kuteƒe le konyi fam kple ameyinugbea ƒe ƒometɔwo le kuteƒe. Ame ɖeka dze klo eye wònɔ konyi fam kple ameyinugbea ƒe aƒenɔ.

Ame geewo wova kɔdzi eye wokɔ wo viwo hã va afi ma ke dɔktawo nɔ kplɔ nu do awu ʋi henɔ kaɖi alo agbalevi yelo aɖe nam.

Ame hatsotso aɖe wole agble me le afi si wodo amaŋkpa wo ɖa ke wonɔ dɔ wɔm alo wolé amaŋkpa ɖe asi

Ŋutsu aɖe kple ɖevi aɖe wonɔ teƒe aɖe eye ŋutsu la kɔ nuɖe ɖe asi henɔ akaɖi alo nu aɖe kpɔmu ɖa eye ɖeviawo nɔ ekpɔm.

Nyɔnu aɖewo le wo viwo ƒe fle ƒe eye wotɔ ɖe ŋu mɔto le afi si wokuna ami de na ɖe ŋu me alo dzena ami de na ɖe ŋu me